Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa jechuun naannoo tokko ho'ifatanii kan jiraatan yookaan gandalf tokko jechuudha. Hawaasa naannoo sanaa jechuu dandeenya. Maatii jechuun immoo lan walirraa dhalatan yookaan immoo dhiiga tokko kan ta'an isaan kunimmoo maatii jedhamu.

Geejjiba jechuun dhalli namaa bakkaa bakkatti kan ittiin socho'u, daandii dheeraa kan ittiin deeman geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataa gosa baay'ee jira. Isaan kanaan konkolaataawwan jechuu dandeenya.

Kitaabota jechuun kan dhalli namaa dubbisee dandeettii isaa yookaan immoo cimina isaa gabbifatu kitaabota jenna jechuudha. Kan namni irraa baratu kitaaba kan nuyi jennu.

Ogummaa jechuun dandeetti namni tokko uumamaan yookaan baruumsan argatuu jechuudha. Aadaa jechuun immoo ibsuu yookaan ammoo eenyuummaa saba tokko jechuu dandeenya.

Gaazexaawwan jechuun gosa kitaabaa ta'ee kan dhiyaatu inni Kun gaazexaaawan jedhama. Yookiin immoo namni dubbisee dandeettii isaa kan ittiin gabbifatuu fi waan tokko kan ittiin hubatu gaazexaawwan jedhama.

Barumsa jechuun namni tokkoo bakka itti ogummaa yokaan dandeettii argatu inni kun barumsa jedhama. Faayidaan barumsaa maali? Namni barumsa kana yeroo akkam akkamii fayyadama?

Barumsa jechuun hundee qaroominaa yookaan immoo hundee qaroominaa ta'ee, dhala namaatiif faayidaa guddaa kan qabu inni kunimmoo barumsa jenna.

Beeksisa jechuun wanta haaraa tokko yookanimmoo oduu haaraa tokko uummata biraan gahuuf kan beeksisa hojjannu jechuudha. Beeksisni sunimmoo maaliif fayyada? Fayidaan isaa maali?

Biqiltoota jechuun uumamaan kan jiraan ta'e, maatiidhaaf faayidaa guddaa kan qabaan isaan kun biqiltoota jechuu dandeenya? Lubbu dhabeyii ta'ani dhala namattin kan kunnunfamanidha. Isaan kun immio dhala namattiif faayidaa akkami kennu?

Ispoortii jechuun qaama ofii kan ittiin jabeeffatan yookaan immoo fayyummaa ofii kan ittiin eeggatan isa kanaan Ispoortii jechuu dandeenya. Akkuma kanallee...

Bineensota manaa kan nuyi jennu namatti madaqanii namaa wajjin kan jiraatan. Isaan kun bineensota manaa jedhamuun beekamu. Fakkeenyaaf kan akka adurre, saree fi kan kana fakkaatan. Isaan kun bineensota manaa jedhamu. Bineensota alarraa kan nuti jennu immoo namarraa fagaatanii, namatti siquu kan hin dandeenye, nama kan baqatan jechuudha.

Geejjiba jechuun kan deddeebisa uummataa kan ta'e jechuudha. Turizimii jechuun immoo bakka bashannanaa jechuudha. Immigreeshinii jechuun immoo karaa seera qabeessaan namni tokko biyya yookiin bakka tokkoo gara biyyaa yookiin bakka imalu jechuudha.

Daldala jechuun namni tokko meeshaa tokko bakka tokkoo bakka biraatti gaafa daldalu daldala jedhama. Daldalaan maaliif daldala? Gabaa inni nuyi jennu immoo maali?

Ijaarsa jechuun kan harka dhala namaan ijaaramu. Isaanis kanneen akka gamoo, warshaa, mana jireenyaa. Inni kun ijaarsa jedhamu jechuudha.

Nyaata jechuun lubbu qabeeyyiinis ta'e lubbu dhabeeyyiin soorata guyyaa guyyaatti argatan yommuu ta'uu faayidaan isaa namni ittiin jiraachuuf fayyadamaa. Bineensonni, beelladoonni hundumtuu nyaata malee jiraachuu akka hin dandeenye faayidaan isaa kan biraawoo maali?

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa ta'ee kan dhalli namaa itti fayyadamu jechuudha. Inni kun faaya jedhama jechuudha. Waantota miidhagaa ta'e tokko yookaan immoo waan ija namaatti tolu.

Bineensota manaaf alaa, bineensota manaa jechuun namatti madaqanii kan jiraatan fakkeenyaaf adurree, saree isaan kun bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa jechuun ammoo namarraa fagaatanii kan jiraatan, nama kan baqatan. Isaan kunimmoo bineensota alaa jedhamu.

Uumama jechuun wanta jalqabumaa kaasee uumamumaan jiruu jechuudha. Naannoo jechuun immoo bakka namni tokkoo bakka isaa mijatu buufatee bakka tokkotti walitti qabamee jiraatu jechuudha. Isa kanaanii naannoo jechuu dandeenya.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa jechuun dandeettii yookaan immoo uumamumaan kan namaaf kennamu yookaan immoo barumsaan kan argatan ta'ee dhalli namaa kan itti fayyadamu. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan ta'e.

Barumsa jechuun bakka itti beekumsa yookiin ogummaa argataniidha. Barumsa kanaa yeroo akkam akkamii fayyadamna?

Muuziqaa jechuun gosa artii ta'ee, dhalli namaa kan itti fayyadamu yookaan ammoo dhala namaaf faayidaa kan kennu yommuu ta'u, dhala namaatiinis kan taphatamu, sagalee kan kennu isa kanaan muuziqaa jenna jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo xiqqoo wayii qomarratti kan argamtu taatee kan mul'attu yommuu ta'u, faayidaan asxaa kanaa maali? Maal ibsiti? Ibsituun asxaa kanaa maalidha? Faayidaan isheehoo?

Ogummaa jechuun dandeettii uumamaan yookiin barnootaan argamu yemmuu ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa fi maalummaa saba tokkoo kan ibsu jechuudha.

Barumsa jechuun baratanii kan ogummaa yookaan dandeettii ofii cimsatan, bakka itti waa tokko hubatan isa kanaan barumsa jenna. Barumsa kana immoo yeroo akkamii fayyadamna? Faayidaan inni nuuf qabu maali?

Hawaasa jechuun ganda tokko yookiin naannoo tokko irraa hawaasa jechuu dandeenya. Naannoo tokko buufatanii kan jiraatan isaan kun hawaasa jedhamu. Maatii jechuun walirraa kan dhalatan, obbolaa kan ta'an, waliin kan guddatan isaan kun maatii jedhamu jechuudha.

Siyaasa jechuun namni tokko faayidaa dhuunfaa isaatiif yookaan immoo faayidaa ummata isaatiif jedhee siyaasa inni geggeessu, inni kun siyaasa jedhama jechuu dha. Karaa garaagaraa jechuu dha.

Alaabaa jechuun bifa uffataa ta'ee yookaan immoo bifa carqii ta'ee bifa garaa garaa kan qabu yommuu ta'u, faayidaan isaa maali? Asxaan immoo mallattoo xiqqoo kan qomarraa mul'attu yommuu taatu, faayidaan isaa maali yookaan immoo maal ibsiti?

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun bakka oomisha dibata gara garaa yokaan warshaa dibata garaa garaa jechuudhaa yokaan immoo bakka gurgurtaa dibataa jechuu dandeenya.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo bakka biraatti kan ittiin imalan jechuudha. Konkolaataawwan kan nuyi jennu immoo Konkolaataawwan garaa garaatu jira. Kan fe'isaa jira, kan deddeebisa uummataa jira isaan kun konkolaataawwan jedhamu walumaagalatti.

Nyaata jechuun dhala namaaf faayidaa guddaa kan qabu, nyaata malee dhalli namaa jiraachuu kan hin dandeenye, isa kana nyaata jennee waamna. Nyaanni kun faayidaa biroo dhala namaatiif maal qaba? Nyaata maaliif fayyadamna?

Manaafi mana jireenyaa, mana jechuun kan harka namaatiin ijaarrame ta'ee namaaf faayidaa kan kennu yommuu ta'u, mana jireenyaa kan jechuunimmoo namni ijaarratee kan keessa jiraatu mana jireenyaa jechuu dandeenya.

Kophee jechuun kan dhalli namaa itti fayyadamuu kan miila isaatti godhachuun yookiin kaawwachuun kan ittiin adeemaan kophee Jenna.

Ijaarsa jechuun kan harka namaatiin ijaaraaman ta'ee dhala namaaf faayidaa kan kennan fakkeenyaaf kan akka gamoo, warshaa, mana jireenyaa. Isaan kun ijaarsa jedhamu. Faayidaa hedduu kennu.

Muuziqaa jechuun meeshaa sagalee kennuu ta'e, dhalli namaa kan itti fayyadamuu. innis dhala namatiin kan taphatamuu jechuudha. Kun muuziqaa jedhama.

Biqiltoota jechuun lubbu dhabeeyyii ta'anii, dhala namaaf faayidaa kan qaban, dhala namaatiin kan qorumsaman yommuu ta'an, biqiloonni kun faayidaan isaa kan biraaho maali? Maaliif fayyadu?

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun naannoo tokko yookaan ganda tokko buufatee kan jiraatu hawaasa naannoo sanaa jennee waamuu dandeenya. Maatii kan nu jennu immoo maatii kan wal irraa dhalatan firas ta'ee dhiiga tokko kan ta'an isaan kun maatii jedhamanii waamamu.

Gurgurtaa qinxaaboo jechuun daldala kan kukkutanii yookaan hiranii kan daldalan jechuudha yookan kan gurguran gurgurtaa qinxaaboo jedhama. Tajaajila bu'uraa jechuun ammoo kan uummata tajaajilu jechuudha.

Ispoortii jechuun namni tokko fayyummaa isaa kan ittiin eeggatuu yokaan immoo guyyaa guyyaattii jireenyasaa keessatti sochii inni geggeessuu jechuudha. Isa kanaanii ispoortii jechuu dandeenya.

Maashinii jechuun meeshaa teekinooloojii ta'ee kan dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti kan itti gargaaramu, isa kanaan 'Maashinii' jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf maashinoota gara garaa, ijaarsaaf kan oolan jiru, maashinoota mana keessatti itti fayyadamnu.

Hojii jechuun dhalli namaa kan itti hojjetee jiraatu; jireenya mataa isaa fooyyeffachuuf jecha kan inni carraaqqii guyyaa guyyaatti taasisu hojii jechuun dandeenya.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa ta'anii dhala namaaf faayidaa guddaa kan kennan, viitaaminii kan of keessaa qaban, nyaataaf kan oolan. Fakkeenyaaf waan akka avokaadoo, kan akka kaarotii, timaatimii isaan kun kuduraalee fi muduraalee jennee waamuu dandeenya.

Ogummaa jechuun barumsaan yookaan immoo dandeettii uumamaatiin kan qaban ta'ee inni kun ogummaa jedhama. Aadaa jechuun immoo ibsituu yookaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsitu.

Kuduraalee fi Muduraalee jechuun storage dhala namaa ta'anii faayidaa guddaa kan qaban, viitaaminii A dha. Fakkeenyaaf kan akka raafuu fa'a, kaarota, timaatima fa'a. Isaan kun kuduraalee fi muduraalee jennee waamuu dandeenya, dhala namaafus faayidaa guddaa kan qabanidha.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa yookaan immoo dhalli namaa miidhaginaaf kan itti fayyadamu yemmuu ta'u, fayidaan isaa maali?

Beeksisa jechuun wanta haaraa tokko bifa barreeffamaanis ta'e, bifa waraqaa irratti kan maxxanfamu jechuudha. Isa kana beeksisa jenna.

Geejjiba jechuun tajaajila uummataaf kan oolu bakka tokkoo bakka biraatti kanii uummata tajaajilu geejjiba jenna. Turizimii jechuun immoo bakka bashannanaa yookan bakka daawwaa. Immigireeshinii jechuun immoo dhaabbata kan ta'e.

Faaya jechuun meeshaa ta'e wanata akka midhaginnatti itti faayadamnu isaa kananii faaya jechuu ni dandeenya. Yookaan immoo wanata ija namatti tolu tokko meeshaa faaya midhaginaa jenne waamuu dandeenya jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun, dhalli namaa kan itti fayyadamu yommuu ta'u, kanneen akka qalama inni Kun Meeshaalee barreeffamaa jechuudha . Meeshaalee barreeffamaa kana immoo maaliif itti fayyadamna?

Mana jechuun dhala namaatiin kan ijaaramu ta'ee faayidaaf kan oolu yommuu ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo dhalli namaa kan keessa jiraatu yookaan immoo dhalli namaa bakka jireenyi isaa mana keessa jechuu dha.

Turiizimii jechuun bakka bashannanaa yookaan bakka daawwannaa isa jennu jechuudha. Kun turiizimii jedhama. Immigireeshinii jechuun immoo laraa seera qabeessaan namni tokko bakka tokkoo bakka biraatti demuudhaaf kan gargaaru dhaabbata isa kanaan immigireeshinii jenna.

Meeshaalee manaa jechuun mana keessatti kan nu gargaaru yommuu ta'an, faayidaa inni dhala namaaf kennuhoo maali? Dhala namaaf faayidaa qabaa? Meeshaaleen mana keessaa kun dhalli namaa maaliif itti fayyadama?

Meeshaa manaa jechuun dhalli namaa mana keessatti kan itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf taa'umsa, siree ciisichaa, isaan kun kun meeshaa mana keessaa jennee waamuu dandeenya.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasa jechuun naannoo tokko kan jiraatan yommuu ta'u, isaan kun hawaasa jedhamu. Naannoo tokko buufatanii kan jiraatan bakka isaaniif ta'u, bakka jireenya isaaniif mijatu buufatanii jiraatan hawaasa jedhamu. Maatii jechuun immoo, maatii wal irraa dhalatanii maatii tokko kan ta'an isaan kun maatii jedhamu.

Faashinii jechuun wanta haaraa tokko yookan immoo wanta kana dura argamee hin beekne ta'ee hin beekne tokko gaafa ta'uu isa kana faashinii jennee waamuu dandeenya. Faashinii inni jedhamuu isa kanadhaa jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun naannoo tokko kan tajaajilu yookiin immoo magaalaa tokko kan tajaajila bu'uuraa jedhama. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa dimshaashatti gurguramu osoo hin taane irraa jalaan bituu fi gurguruudha.

Ispoortii jechuun dhalli namaa fayyummaa isaatiif kan hojjatu yommuu ta'u, dhalli namaa kan ittiin jiraatu ispoortii jechuu dandeenya.

Oduu jechuun waliin dubbii yookaan immoo waliin haasaa nama lamaaf isaa ol gidduutti gaggeeffamu oduu jedhama jechuudha. Yookaan immoo waanta haaraa tokko nama hin dhageenyetti gaafa himan inni kun oduu jennee waamuu dandeenya.

Faashinii jechuun wanta haaraa tokko (wanta kana dura hin jirre) waan haaraan tokko gaafa argamu, isa kana faashinii jechuu dandeenya. Faashinii inni jennu isa kana jechuu dha.

Qoricha aadaa jechuun biqilootarraas ta'ee beelladootarraa yokaan immoo wantoota uumamaan argaman irraa namni dhuunfaasaatiin qoratee kan daawaaf oolu yokin immoo daawaaf itti gargaaramu jechuu dandeenya. Qoricha aadaa jechuun isa kana.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka ummanni tokko yeroo boqonnaa isaa itti argamee haala naannoo sanaa daawwatu, bakka bashannanaa yookaan immoo giddu gala bashannanaa jechuu dandeenya. Bakka miidhagaa ta'e tokko jechuu dha.

Kitaabota jechuun kan dhalli namaa dubbisee dandeetti isaa yookaan ammoo cimina isaa gabbifatu kitaabota kan jennu jechuudha. Inni kun kitaaba jedhama.

Oduu jechuun waan haaraa tokko yookaan immoo waan haaraa tokko wanta hamma ta'e tokko odeessuu yookaan dabarsuu jechuudha. Oduu haaraa jechuudha.

Bineensota manaa jechuun namatti madaqanii kan jiraatan, namaa wajjin walitti dhufeenya kan qaban isaan kun bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa kan nuti jennummoo namarraa fagaatanii kan jiraatan ,namatti siquu kan hin dandeenye yokan immoo namatti madaquu kan hin dandeenye isaan kun bineensota alaa jedhamu.

Kopheewwan jechuun dhala namaatiif faayidaa kan qaban yommuu ta'u, namni kan miilatti godhatee adeemu kopheewwan jechuu dandeenya. Kopheewwan immoo gosa baay'eetu jira. Gosoonni isaa maali?

Oduu jechuun; wanta haaraa tokkoo miidiyaa hawaasa tokko irraatti Kan darbarfamuu oduu jechuu dandeenya. Oduun kun hawaasaf maalif faayyadaa? Faayidaa maali qabaafi?

Kitaabota jechuun kan dhalli namaa irraa dubbisee dandeettii isaa gabbifatu ( dandeettii isaa cimsatu),inni kun kitaabota jedhama. Kitaabota gosa baay'eetu jira. Isaanis maalfaa akka ta'e....

Ijaarsa jechuun dhabbata tokko yookaan immoo manaa jireenya tokko namni keessa jirachuudhaaf ta'ee itti faayadamuudha kan ijaaratu inni kun ijaarsa jeedhama. Dhabbataas ta'u danda'a manaa jireenyaas ta'u danda'a.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa ta'anii pirootinii kan of keessaa qaban yommuu ta'u, isaaniis dhala namaaf faayidaa guddaa kan qabanidha. Fakkeenyaaf: raafuu, timaatimii, kaarotaa fi kan kana fakkaatan.

Tajaajila bu'uuraa jechuun uummata tokko, saba tokko karaa bu'uura qabeessaan kan tajaajilu jechuudha. Inni kun tajaajia bu'uura qabeessa jennee waamuu dandeenya jechuudha.

Alaabaa jechuun ibsituu naannoo tokkoo yookaan biyya tokkoo yommuu ta'u; Asxaa jechuun immoo ibsituu dhaabbata tokkoo jennee kaa'uu dandeenya.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu jechuudha. Dhala namaatiifis faayidaa kan kennanidha.

Daldala jechuun meeshaa tokko biyya biraa irraa gara biyya biraatti geessuu, warri kun 'daldala' jedhamu. Daldala kana dhalli namaa maaliif itti fayyadama?

Meeshaaleen manaa mana keessatti kan itti fayyadamnu yommuu ta'u, meeshaalee waajjiraalee kan jennu immoo waajjira keessatti kan itti fayyadamnudha. Akka fakkeenyaatti kompiitara meeshaa waajjiraa jechuu dandeenya.

Hawaasa jechuun naannoo tokko bakka isaaf jireenya isaaf ta'u buufatee kan jiraatu hawaasa jechuu dandeenya. Isaan kun hawaasa jedhamu, maatii jechuunimmoo walirraa kan dhalaatan yookaanimmoo dhiiga tokko kan ta'an isaan kun maatii jedhamu.

Faashinii jechuun wanta haaraa tokko gaafa argannu faashiniidha jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf qodaa mana keessaa qabnu ta'uu danda'a uffata ta'uu danda'a. Wantoonni waan haaraa gaafa ta'an faashinii jedhamu.

Qonna jechuun qotee bulaan tokko kan ittiin jireenya isaa fooyyeffachuuf yookaan immoo jireenya isaa kan ittiin gaggeeffatu qonnaani. Qonni maaliif nu fayyada?

Kophee jechuun dhalli namaa kan hidhatee deemu, kan miila namaaf faayidaa kan qabu yoo ta'u, kopheewwan gosoota baay'eet jira. Isaan kun maali?

Beeksisa jechuun; wanta haaraa tokko ykn immoo wanta haaraa ta'e tokko Kan ba'u jechuudha. Isaa kanan beeksisa jechuu dandeenya.

Oomishaalee suparmarkeetii jechuun warshaa dibataa jechuu dandeenya kan jedhamanidhaa jechuudha yookanimmoo bakka gurgurtaa dibata garaa garaa isaan kunii oomishaalee suuparmarkeetii jedhamu.

Faaya jechuun meeshaas ta'ee meeshaa kan hin taane akka miidhaginaatti dhalli namaa kan itti gargaaramu inni kun meeshaa jedhama faaya jedhama jechuudha.

Daldala jechuun meeshaa yookiin wanta tokko bakka biraadhaa gara bakka biraatti kan daddabarsan inni kun daldala jedhama. Dhalli namaa daldala kana maaliif fayyadama? Bu'aan isaa maali?

Hojii jechuun dhalli namaa kan ittiin carraaqee bulu yoo ta'u, hojii kanammoo dhalli namaa maaliif hojjata? yookaan immoo hojii kana maaliif hojjanna?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee. Meeshaalee manaa jechuun mana kessatti kan nu gargaaru, dhala namaaf faayidaa kan qabu jechuu dha. Mana keessatti inni kun 'Meeshaalee mana keessaa' jechuu dandeenya. Meeshaalee waajjiraalee keessaa kan nuyi jennu immoo waajjira keessatti kan itti gargaaramnu, kanneen akka kompiyuutaraa, isaan kun meeshaa waajjira keessatti nu gargaarani dha.

Meeshaalee addaa addaa jechuun gosa meeshaa ta'ee, gosa tokko kan hin taane waantota garaagaraa irraa . Meeshaalee addaa addaa kana immoo maaliif itti fayyadamna? Fayidaan namaaf kennu maalidha?

Faashinii jechuun wanta haaraa, wanta kaleessa ta'ee yookaan argamee hin beekne tokko yommuu argan inni kun faashinii (wanta haaraa tokko) jennee waamuu dandeenya.

Oduu jechuun waan haaraa tokko miidiyaa irrattis ta'e, namatti himuunis haa ta'uu wanta namatti odeessan tokko yookaan immoo wanta namatti himan tokko 'Oduu' jechuu dandeenya.

Ji'oograafii jechuun saayinsii uumamaa ta'ee, waa'ee ardii kan qoratu yommuu ta'u; Seenaan immoo seenaa warreen darbani kan qo'atu yommuu ta'u, faayidaan isaanii maali? maaliif qoratu?

Dhugaatiiwwan jechuun dhali namaa kanitti fayyadamu yommuu ta'u, jireenya dhala namaatiif kan gargaaru lubbu dhabeeyyiis ta'e lubbu qabeeyyiin kan fayyadaman faayidaan isaanii hoo maali? Maal fayyada?

Dhugaatii jechuun bakka wanti alkoolii qabu itti gurguramu ta'ee, isa kanaan mana dhugaatii jenna. Mana dhugaatii kana yeroo akkamii fayyadamna? Mana nyaataa jechuun immoo bakka dhalli namaa sooratu. Mana nyaataa yeroo akkamii fayyadamna?

Daldala jechuun Meeshaalee tokko bakka tokkoo bakka biraatti kan nuti raabsinu daldala jenna. Dhalli namaa daldala kana maaliif hojjeta? Maaliif gargaara? Fayidaan isaa maalidha?

Bineensota manaa jechuun namatti madaqanii kan jiraatani. Fakkeenyaaf: Adurree, Saree... Warri kun Bineensota yommuu ta'an; garuu namaa wajjin kan jiraatanidha. Bineensota alaa jechuun immoo, kan namatti hin madaqne, kan nama baqatan, kan namarraa fagaatanii jiraatan.

Amantaa jechuun bakka waaqeffannaa yommuu jedhamu mana amantaa jennee waamuu dandeenya. Amantaa kana immoo yoom yoom fayyadamna?

Qonna jechuun dhalli namaa jireenya ofii jijjiiruuf yookaan immoo maatii isaa jiraachisuuf kan inni qotee bulu, isa kanaan qonna jenna.